Babbaxxino dani uduunnicho yinanni woyite tini mannu sagale raisirate, waasa koofirate, buna gafirate horoonsi'rannote mixashshote yineemmote. Sidaamu manni ikko addihu baalu horoonsirannote.